mɔɖaŋu ŋutinyala etɔ̃ wo le woƒe dedienɔnɔ kukuwo kple woƒe awulegbewo me hele agbagba dzem bena yewoaɖe gakpo aɖe yike geɖe nɔviawo mea yewoaɖi le nɔvia me eya ta ame ɖeka li ɖe asi eye ame ɖeka mɔmlɔe le etrom bena woate ŋu ado le nɔvia me.

Ŋutsu aɖe le ɖeɖefia wɔm na ɖevi aɖewo le kɔƒe aɖe me. Etsɔ akaɖisimɔ eye wotsoe tsɔnɔ ɖeɖefia aɖe wɔm na ɖeviawo ke ɖeviwo katã wobɔ ɖe eŋuti hele ekpɔm duu etsɔ mɔ ɖeka na ɖevi ɖeka hã wolé ɖe asi.

Ameha gã aɖe ƒo ƒu ɖe woƒe amekuku ŋuti heyina dodro ge ɖe tɔgbeawo gbɔ ke nyɔnu aɖe ya ga nɔ nublanui nu wɔm wu wo katã eyata ŋutsu aɖe va bɔbɔ ɖe ekɔme hele agbagba dzem bena yeafa akɔ nɛ le eƒe konyi yike fam wole la ta

ŋutsuvi ɖevi dza adzre aɖewo leawu ƒoɖiwo me, eye wonɔ anyi ɖe gaŋugbagbãwo kple aŋɛgbagbãwo kple kotokuwo aɖewo gbɔ le ɖukpo aɖe dzi le dze ɖom mele nukom na wonɔeawo ke ɖeka le wodo mee ɖe eɖokui ɖa ga ya mele dzidzɔ kpɔm o

Ŋutsu andre aɖewo siwo nye míaƒe kaɖinyawogbɔkpɔlawo le exɔa ɖe tame hele gbagba dzem be yewoade solar panel yi ke nye agba yi ke trɔna eʋedzo wòzua eletrik aa, wole agba mawo dem le exɔa ɖe tame.

Nyɔnutsitsi eve kple ɖevi dzaa etɔ̃ wotɔ ɖe zebra crossing aɖe yike le mɔmemidzraƒe aɖe ƒe ŋkume hele lalam bena yewoa atso mɔa me ado ɖe mɔa ƒe akpa mɛ dzi, ke nyɔnutsitsiawo xɔ ɖeviawo ƒe bagiawo ɖe asi.

Nyɔnu eve kple ŋutsu metsitsi ɖeka wo le seƒoƒo bɔ aɖe me eye woma ɖe seƒoƒo bowo ŋutsi ɖekaɖeka hele asi tsam le wo dome hele wo ewo me dzram ɖo nyui le gbewo kple kukutɔwo ɖem le me.

ŋutsu ɖeka kple nyɔŋu ɖeka kpeɖe ɖevi dzaa wɔmetɔ̃ ŋu yike nye ŋutsuvi eve kple nyɔnuvi ɖeka nutsia wóle seƒoƒo bɔ aɖe me la si ƒom seƒoƒoawo le dzidzɔkpɔm ɖe wonɔawo ŋtsi ke ŋutsuvi ɖeka ya le wo dome la ya mele dzidzɔkoɔkpɔ me kura o